Salima gbiriba n bɔŋɔ ka bi gbi tiŋgbani ni koma ni n bɔri salima so yɛ liiga piɛlli tam kuɣa zuɣu n yuuni ba n yuuni bini niŋdi li shɛm ka shɛba bɛni n paɣiba shɛba bɛni gbira

Daa paɣiba n-laɣisi taba chani daa ti paagi ka sheei bɛ suui bɛ nɛma ka shɛba ʒi ŋ-ŋmaligira ka shɛba na ʒira loori ŋɔ Lana dumi tam loori maa zuɣu n-suuri bɛ nɛma tiri ba na loori maa nyɛla daa loori.

Paɣa n paɣiri ŋmana du duɣili duu din viɛlli ŋɔ ka booni so fooni zuɣu ka lara o yidana ka o ni booni ŋɔ dama o niŋ suhupiɛlli pam duu maa niŋ viɛlim.

Tɔbu tuhiriba n-laɣim taba n-ʒe amonkaa din ŋmɛri marifanima ŋɔ gbuni bɛ yohirimi domi bɛ di nasara tobu ni ka gbubi bɛ ya tuutanima m-mali wuhiri zuɣusaa.

Silimiin tumtumdiba mini gomnanti tumtumdiba n-laɣim n ʒɛ bin shaɣu wuŋtaŋ ni tiri buɣum la gbuni bɛ zahindi la bɛ ni yantoo tumlim sham ni bini yan too gbubi lisham.

Niriba pam n-ye gomnanti nɛma n-gbubi kuɣusi n-niŋdi hooya hooya ka so gbubi kamara ŋ-ŋmaari ba yino maa gbaala yino maa liiga n-voora ka so ʒi so luhiri tiŋgbani ni.

Niriba n gbubi piɛma ni piɛn mɔla n doli bi toondana ŋun ʒi wahu zuɣu bi gbubi jɛngbuna ka niŋ suhupiɛlli diri dari chuɣu ka bi ni puhiri ŋɔ dama bi naa maa ku yɛla salima nima.

Chana tiŋa paɣaba n ziya kɔhiri bi nɛma shɛba kɔhiri leemu nima shɛba kɔhiri leemu nima shɛba kabieji mima bi bɛla daani ka niriba pam kana ni biti da daa maa ni niŋmi ka saa n mi.

ninkura ni bihi ban nyɛ paɣ' sara n-ŋmɛri ampe bɛ ŋmɛri li mi maa ka lara domi di niŋ ba nyaɣisim ni ninkurugu ŋɔ ni pahi bɛ zuɣu diɛmdi maa shɛba be kpaŋ zaya yuuni ba ka gba niŋ suhupiɛlli.

Silmiinsi pam n laɣim bɛ duu n wumdi yɛltɔɣa so yiɣisi zaya yara ni bi wum shɛba gbubi kamara nim ŋmaari foto nima ninkura ni nachimba ni paɣasara zaa bɛ ni shɛba mali zabiri shɛba mali zuɣu politi.

silimiinsi ata n-zaya ka doo mini paɣa nyaɣi baaji m-mali takar' bila tiri doo ŋun kpa nye' pɔbirigu mini nu' pɔbirisi kompiuta gbunni ka bɛ ʒeya ka o deei.